Kuree la a biŋ ka dɔɔ kaŋa zeŋ a kuree kwŋa lamboriŋ a eŋ nimikyaane a hɔɔle zupilipelaa kyɛ su kparpelaa a dɔɔ lamboriŋ dɔɔ kaŋ meŋ are sue kparpelaa kyɛ meŋ vɔɔle zupilipelaa a dɔɔ lamboriŋ.

Tiire la are ka naasalba a are a tiire puleŋ ka naasalba mine hule zupile ka ba mine eng nimikyaane. A naasalba mine ziŋēê la ka dɔɔ kang gbi a naasalba nimitooreŋ ka daŋa a biŋ a naasalba naŋ are a lɛ ba nimitɔɔreŋ

Poge la ziŋ dakolee zu a pɛɛle soɔ kyɛ seɛ wakyɛ a leŋ duuko ka bɔgetire biŋ a poge lomboriŋ ka boma dɔgle a bɔgeti kaŋa zuiŋ a poge nimitooriŋ kuripogeti la biŋ silba dɔgle a kuripogeti zuiŋ a poge puuoriŋ ba meɛ la dankyinni gmaa gɔlii ka pɛlee a biŋ a dankyine lomboriŋ kyɛ ka kapo meŋ dɔglee a dankyine zuiŋ.

Dɔɔ la zuuni a su kpare sɔgelaa, sola biŋ la a teŋɛsogɔ ka a dɔɔ huuni kyɛ nyɔge taa, deri mine be la a puoriŋ, dɔbɔ mine bayi are kɔge la a die kaŋa k'a dɔɔ kaŋa su kpare pelaa ane kuri pelaa k'a dɔɔ kaŋa meŋ seɛ kuri zeɛ.

Mɔkuoni ane teere la areare ka noba a be a teere puleeŋ ka noba mine meŋ be a mɔkuoni poɔ pɔɡe kaŋa vɔɔle la bone o zuiŋ kyɛ mare baaɡe sɔɡelaa dɔɔ kaŋ meŋ su suɛɛta kyɛ pɛɡele baaɡe kyɛ taɡera bibile kaŋ meŋ ka a bibile meŋ yɛre baaɡe kyɛ meŋ pɛɡele bonɡanaa ka dɔɔ kaŋ meŋ be ba puoriŋ a yɛre baaɡe sɔɡelaa.